Ayirimo toriba nyɛla ban pili zipili ʒɛhi ka ye neen'sabila ka shɛba ye liiga dozima ka pili zipili ʒɛhi ŋ-gbubi saboodi bihi ka sabbu sabi pa di zuɣu yili waɣila nyɛla din za bɛ luɣili nti pahi tihi ni pooli waɣila nima.

Paaki karili ŋɔ ni. Duri nyela din bieni. Salo nyela ban chani tingbanni ka bɛ pam nya ban nyaɣ' baaginim bɛ nyaansi. Doo n nye ŋun ye liiga ʒee ma zaŋ shelori sabinli gohi o jinjam n vari baaji sabinli o nuuni.